Keehippe daro miththati shorkan shorkan tokettidinne lo7iza hunetan cililidi tookkida keethadeka ufayssiza gididi dettes izitika gidora giddorGede haathe ushshanas dizayssi beettes.

Daro attuma asti issisoea eeqiddi gadde goyettidii kaththi zerana gigidinne injittidi moolli uttida gaddezan kaththaza zerishe de'ettes istti guye baggara muuze yechcheyinne ha baggara qase maatay bettes

issi addey hu'eppe toha gakkana gagge bena goozi woththidda kumeeththa may'o may'idees izikka bezokkon yarkane ba'idi kushshezan qasse oykidda dhaleza pistiishshe dees dhaleze qassekka hargey sanththa montta mala madees

oyddu addeti issi bolla issifetethan shiiqidi katha zerana go7ettida gadezan away boolonthidasozan kathinne osha zerishenne laallishe deettes istafe guye baggara daridi hangarida mithi dees.

asati keyppe lo7iza kathi woykko sake geetettizayssi toketidi dolishe dizayssa dhale woy haaththe iza bolla pistidi harge monta mala woy harge oykkidi giddon ashshonta mala ooththishe deettes

issi addey be hu7e may7ora qachidi bezokkon yarkane bayidi kushshezan qasse dhaleza pistiza birataza oykkidi kaththa giddon dhaleza pistishe dees he dhalezikka kaththazi lo7o ayfe immana malanne bo7oro metettonta mala ooththees

Hayssa addeza sunthi abi aymede geetettes izikka nu dere tophiyazas waannakawo woykko hu'e aysso aawakko iza goyraka tophiya bandiray qashettidi dees.

Hosupun attuma woykko adde asati kath zerana go7ettidi giigi liikin iceti uttida gadezan kath zershe deettes istafe nam7ati go7era asati zero geedoza xeellettes.

Daro sakketi issi bolla qoletidi de'etes ista giddope baggati qasse booththa sakkeko booththa sakkezi qasse xapho mala woykko goyna malay hoxidi guye daro aduqidi dees mishinikka izi hanko sakkezappe dumma sawo sawees.

Manggoyi manggo miththa bolla ayiffidi izappe baggayisi maxxo gakkidi teridi woyikko zo'idi duge qapheti uttides bollan qase miththaza woyikko annozas hayithezika bettes.

Shonikoray qanixetidi issi bolla doreti zin utides.iza giddora giddora qanixo malayi ha diza isssi kure getetes.kurz kureza qasika payidiko dees

2 nayti demba gadezan kuwase ka'ishe detes istappe gede bagara biriday des biridaza gidon qaseka adusa adusa uthati haythes melidi shulin eqidi dettes

Hayssan bootta dono woykko budenna dono gethethizayssa assi bokidi bokizayssa sinththa pudde yegi wothides. Donozikka qasse garse gadezan bolla dono hayththe cakethidi ongethi izza bolla wodhidess.

Hayssi miththazi Gaammo zoonen doliza miththa qommo woykko ayfa ayfe immizayssako. Izas sunththaska appile geetettees appiley Gaammo zoonen dolidi hara dere bi bayzetidi daro demisha demisizayssako.

heedzdzu macashati wurikka be hu7eza goossera duge goozidi goosseza qasse ha shegatho may7di be kushin umbubbo santhe oykkidi eqqida umbubbo santheska geeshsha baggara diza poqozi pooqeti bessides

Issi away muuzey dolidi qanxo gakkidi ayfi uttida muuze oykkidi eqqides he muuzezikka qanxo gakidayssakko qasse guyera izas uuthazi woykko anozi biccidi duge zideccin zeenni uttides.

Kehipe zo'ida woykko teerida bambarey gita woy aahonne wolqama gidida madabarazan kumidi dizayssi beettees izappe gede baggarakka hara madabaranka bambareykka dizays gashera beettees

Hayssan heeththu asi keeththe keexanas gadeza wodorozara gede ha waadhdhidi giigissishe keeththa keexana ollazan eqqida issafe guye baggara daro asi eqqidikka ista beyizaynne gedebes haraso xeellizay dees

hayssan diza addetinne macatin qarca woyshafe qarxibi iza bolla mith yeggidi izan qasse dumma dumma ayfa ayfe shiishshidayssa qolidi kusherahe ha pooqi micishe deettes

issi denba gadezanni haytchezi keehippe cililizanne lo7iza kathi dolishe dees gede baggara kasse gita gita mithi gadeza giddon aadhdhi aadhdhi toketidi biccidayssi dees

Puutoy issife maxetidinne issi bolla shiiqidi dooreti uttides izas medhozikka booththukko iza giddon aadhdhi adi qasse zo'anathu gi bessida buuray dizayssikka beettees

asati hayssan eqqidi ayfa ayfe be kushin oykkida istafe sinthe baggara woykko ha baggara diza asati paaranjakko gede baggara qasse diza asati abashakko

issi asi be hu7eza lo7ethi goozidi gate shunkuruto xayssera woykko keeshshera betira bolla idimmi uttides izappe gede baggara gita gita mithati issiso shiiqidinne guuton dolizayti deettes

Nam'u nayti hantishenne ka'ishe deettes istafe mela baggara birday dees birda gaaththan qasse uuthi dees uuththaza haythezi woykko yeechchezi boolumidi qonashi uttides

hayssan diza macatappe ha baggara dizaara be kusheza kaththa giddo yeddada kaththazappe buurata qorashe dawus izakka be sinthaza ha zaarada be hu7ey dadettidayssara qoodhen may7o xaaxa dawus

hayssi kathazi sake geetettes izas medhozikka zo7okko izi qasse bollara poqos puqetekko gaaththafe booththi kezees izi kaxidi meetettes gaaththan izas mal7iza qommoy dees

Haaththe zaran woykko shorkan wodhdhi eqqidi milera milera kathi dizayssan haaththizappe shaakki shaakki yeddiza addey eqqides izikka be kushen guufe woykko loqa mala mith oykkidi dees.

donoy keehi lo7idinne cililidi issi bolla dolidi booththa purxo kessidi dees he donozikka buddenna dono geetettes iza giddon qasse donoza goday aadhdhi eqqidi ufayettishe donoza xeellishe dizayssi beettees

issi addey eqqidi mithaza bollafe abkado ayfe macishe dees qasse issi aaya iza guyera ha behwe goossera lo7etha zinciista qachchidayssara ha yawus iza millen issi uutha haaxay dees

Darro assi issi bolla shiqiddi mitha putte tokanasi baa kusheni mitha tokanawu olla bokizza mariccone olla boko tokanawu efiza putezanne sinithani ollazi bettesi

Issi maccasiya be toho bolla duge ziqqi ga bessada woykko tohoza duge wodhada keehippe cililidi lo'iza santhe giddon dawus izippe sinthe baggarakka goyeti bessidi shorka gade de'ees.

Issi macashiy be hashe bolla laxana gegada, keehipe lo'iza bootha laxana mayadus. Hashe bollaka gede qase akafa gedi hista oykada , hu'eza goosera lo'etha goozada lo'iza aayo Dara eqadus.

Nam'u boratay gade goyetes istappe issi borazi kace orididi pude xoqu gizayisakko issinazas kace qase duge mirqetidi borazas ayifezas doles isiti qase qanbarazan waxetidi deates.

Daro gashe woykko guuththa nayti sinththera eqqin macca asati ista miyyera eqqin daro addeti woykko attuma asati guyera eqqida, addetappe nami'u addeti qoope woththida maccati nami'ikka goozida.

Daro asiy woyko dagoy shiqidi kathaza cakidi issi bolla shishise detes isstape qaseka ha bagara eqo adezi be kushen danki oykidi oykoysara dhoqi gidi ha ekidi xellishe dees

daro asati issi bolla deettes ista giddon macaasaykka dees attuma asaykka dees isti wuri be kushen mitha puute oykki didettes ista sinthan qasse puuteze tokkanaas booketida ollaykka dees

issi adey umbubbo santhe yezayssa giddon uttides santhezikka buro diccessinne umbubboza doommerenna izi umbubbana mala iza ki7o garsera kude umbubesi woykko qoophisi oykkana mala biitta shiishshees

Asati gadezan woykko biittazan olla woy shorka geetettizayssa gookkidi izappe biittaza kessi kessi pude guye akaafara yeggishe deettes hessika aazi maaddizey giikko haaththe yiidi izan eellana malakko

Issi addey nam'u boorata waaxidi gade goyishe Istappe issay zo'o boorako. Issay qasse kareththa anchara mala gididi ayfesos bootidinne gannazi woykko zimmithezika booththuko.

Daro atuma asatinne maca asati issi bolla deettes maca asata sinthe aththida atuma asati qase bes guyera eqidi wurika miththa puutte tokanas be kushshen marconne tokana biza miththa putteza oykkida

asati wurikka be kushin haaxa woykko uuththa puute shoddidi dhoqi oykki ekkidi bishe deettes hessayssi efizayska harason koyro shafettidi woykko moogetidi diza uutha haraso efi tokkanasko

Daro asati issifetethan shiikidi mitha puute tokkanas bishe deettes ista giddon marco tookkidaynne mitha puuteza nam'u kishen idimmida asati deettes hessi mithaska toketidi diccidi dumma dumma go'an peyees.

daro asi demba gadizan kezidi mith tokkana olla bookkees izappe goyerakka gede shorkasidi biitta kessidi zara woththida hessika biittazi meecetidi harasubonta malanne haaththe bish ezan eellana mala go7ees

asati issife shiiqidi be toho bolla uttidi gaashe geetettiza kaththaza maxidi issi bolla shiishshishe deettes hayssika qasse gam7o buketi shiiqidi gaacetidi soollo uuketikko keeyppe booththunne mal7izayssa gidees

Hayssan diza asati olla woykko shorka zaridi zarazappe biitta pude kessizaynne marcozara qasse hokkidi zaraza zariza addey dees ista sinthan eqqida asati ista qasse ooththoza xeellettes.

Muuzey qanxettidi issi bolla denban dees muuzeza qanxettin sekife tookki tookke hidi woththiza asatikka muuzeza giddon deettes he muuzeza qasse tooketidi yoyssa kaame bolla pude caaniza asikka dees

boorata nam7u waaxa boora woykko oydu boora qambarara waaxidi gadiza goyishe goyizasozan essi woththidi asati hara subin boorati goyiza gadan waacazara eqqidettes

daro asati be kushen mith oykkiday be hashen qasse mith woththidaynne karetha lastiqe giddon toketida mitha puute nam7u kushen oykkida asati deettes istafe mile baggara mithinne hanko millera keeththi dees

Macashati be too bolla uttidi kontezara olla bookkidi ollafe biitta kaashi kashi kushera guye kessidi miiththa puute tokkanas giigissidi maalethi lo'eththi olla bookkoyssa giigissishe deettes

daro asati shiiqidi issison eqqida istika olla bookkidi ollazachan deettes he ollazanka uuthu mooganas uuththaza giddofe qanxidinne ciggidi woykko phalqidi woththida

Nam'u asati badala giddon eqqidi badala ooththishe woykko bul'ishe deettes istika bezokko duge menthi ekkidi be sintha haa zarsidi xeellishe eqqida istafe issi guyen qoope woththides.

Daro asati akaafanne marcoykkidi ha issisora eqqida ista sinthan qasseka qofiso woykko erisoy diza waraqata mitha bolla torgidi qaaphidi ista sinthan essizadey dees.

Daro macashshatinne macanayti issi bolla eqqidi kathi micetu uttidayssa awazan pooqi pooqi bessishe deettes istafe qasse ha baggara dizanaya beho7eza goossen gaththa woththadus.

hayti asati tokkiza mithazi woykko kaththazi uuth geetettes izi qasse diccidi haashettidi daro qommo kath kaccidi meetettes izi haashetikko kezizayssi itimmanne yakasha geetettes

Issi addey be hu7en qoofe woththidi qeseppe qanxo woykko qese mayne duuxa mayo may7di toho bolla gulbatidi olla bookkishe issi kusheza ollan woththidi issi kusheza hanin maata giddon oykkidi haa xeeelees.

Daro macashetinne attuma asati issifetethan shiiqidi uuthu tokkanas woykko uutha moogo wodhanas shiiqidi giiget uttidayssi eretees he uuthazikka ay gish moogethi giikko issi na moogetada daro gida dolana malakko.

Daro asi issi bolla sinthen guyen gididi eqqides be kushenka marco mitha puute ne hara hara miishata oykkida istafe sinthe baggara macati gete issisora eqqida.

Issi addey issi karetha boorara issi bulale boorara waaxidi gade goyeshe de'eesi.karetha boora kacezi bulale boora kacezappe gitati besses. Addezi qasse guyera kadoza oykkidi booratan gadeza goyishe de'eesi.

ichashu asati issifetethan kath cakishe deettes istafe nam7ati cakida kaththa kushen oykkidi guye woththishedettes qasse heedzdzati kokkidi cakishe deettes gede sintha baggara meheynne asikka sinthara beettees

Issi addey nam'o kacera gita boora waaxini kadoza oykkidi gade goyshe dees qasse kayizikka be achchara gashshenaa issidi wosti goyizakkon naazakka tamarsishe dees.

Haysi gade goyiza kaameko izas qase guyera gadeza qanxidinne bitaza garseysa bolla bollaysa garse histidi shiriza hedzdzu akafa mala mishshati detes.

Issi gade goyiza basey giyera daro achchey de'iza duge bitan esid gadeza gede madadara goyid efishshe des izi qase daro bagaz zo'o qomokko

Hayti adati issi bolla shiiqidi asi kame malatiza miishe medhidaysa xeelishe deetes. Istappe guys bagara birda birdetin gido geli uttida demba gadey dees gede bagara qase mithi dees

Haysi kaamezi aththi woyko mathettidi dendida getoza goyishees. Izikka na'amu kaame issi bolla kushetti uttida issa issi laaggiza dayi woykko laaggidi goyees.

issi gade goyiza baasey gadeza goydi sinthe bishe dees izappe sinthe bagganka gadezi aahonne denbakko izi qasse goyo geedozi goyera garsefe biittas pude shirettidi kareti uttides

issi zo7o medho goshsha baasey gadeza goyshinne woykko baasishe dees hessa yizi goyizayssi daro asa wolqa maaddanassinne daro ase koshshizayssa daafe ellera onganasko

hessi miishazi nu qaalara kaame geetettis izi qasse gade goyanas woykko baasanas go7izayssakko iza millera qasse cilila mithati deettes mille baggarakka zo7o kaameykka gede ale eqqides

Hayssi addezi awa duge ekkidi awaza qase poo7on laammidinne hara hara wolqa oothotas maaddiza miishe soolare geetettizayssa achchan eqqides izikka bees gaaththara zo7o mayo may7i dees

Daro kathi woykko gistey demba gade kumidi zereti uttidi dolidi mulca kessidi ayfeza buro hiishe dees izappe sinthe baggara tophiya bayndiray eqqidi dees.

issi oge baasizanne gade goyiza baasey dees izas daro baggazi zo7o medhokko izappe qasse gede baggara mithi gitatidi dolidi dees gede haassi xeellishin qasse shaaray salo bolla dees

Issi kaamey kathi zeretidi dolidi kaccidi woykko boolumidi dizayssa cakkidi issi bolla shiishshishe dees izikka ha sinthe baggazara zo'o qommokko

Issi kaami katha cakkizayssi woykko kaththaza maxidi shiishshizayssi dees izikka i kaththaza cakana gede gelidi guutha so cakidi sinthan doyssa gede cakki bishe dees

issi salo mala medhoy diza kaamey gadeza goydi guyera guddulla woykko xura salo denthidi ha yees hara qasseka kaamey iza guyerakka gede kaallidi be zokko ha zarsidi goyshe dees

Issi gita kaamey dizayssi kaxodda kaththaza maxoshshe woykko shiishshishe dees izappe gede guye baggara dumma dumma miiththatikka deettes qasse gede haassi xeellishin guyera saloybeettees

Gumbbubo sanththinne thimaathimee des; thimaathimezi keehippe zo7idi kaxxizayssikoo; gumbubbo santhes qassi qanxxeththidi issi bolla dooreththi uththizaysakoo; isthika gaammo zoonen doliza kaththaa qommothappe issinothakoo.

Ayko miishshi dhiille malatho gizayssi daro booththa madabaratan kummidi siketidi dooretti dooretti issi bolla shiiqetti uuttides qasse madabaraza bollaka zo'o medhora xaafettida xaafey dees

issi addey gashe madabara kumidi siketi uttida miishe ehidihidi gadezan woththes issi adde qasseka be hu7en karetha qoofe woththidi addezi ehoyssa hessan gede wotha giidi beradhera malatees

Issi aaya booththa laxana may7ada gede aalada bawus be hu7ezakka booththa laxanara goozadus qoodhezara qasse aykko miishi zokkon ba7ada sinthe zarsa oykkadus issi kushan guufey dees.

Hanna macanaya be kusheza nam7u kushezanka umbubo santhe oykkadus he santhezi qasse ancettidi lo7ethi kaththikko pala mal7ees maanawukka daro ufaysizayssanne lo7iza katha qommokko.

Issi macashiya be hu'eza salo mala goossera qachada hu'e qasseka bollara laxanay dizayssa gaththada may'ada bettira bolla be naa idimmada ogezan hantashe eqqada dawus.

Zaytteranne dhiillera de7etes zaytezi be pomppara oyydu pomppara diza zaytey geeshshi kezin hankkoyssi kartoone giddon dees dhiillezi kasseka be miishara woyko be madaabarara siketidi dees.

Issi addey eqqidi dees,izas hu7ezi bo7atidayssako medhozika aarisekko izi mayo mayozi booththa mayo kumethiko sinthasora qasse xilatazi sanththe woyko zhilla medhon wodhidaysako

Issi aaya bootha mayo mayada eqqadus; izakka qasse hu'eza addetho qanxisada dizaroko; izippe gede bagaan dolidi diza badalay purcidi beetees; iza eqqoso gadezi dembako.

Isi ayiya sampa bolla katha ayfe woyko ayfa ayfe qolada iza gidon diza buuraza maxada denthawusi, izaka be qodhen ayko qachada dizaroko, izis medhoy karetha malako

Bashshikalayi woyikko banigga malattiza kaththi issi botanni dolishshe dees.izza giddon izzi qase lo'o hunettanni dolizayissa be'idd daro asati eqqidd uffa'ettid kahappe izza xeelishshe detees.

Keehippe daro lo'iza badalay ayfe kesidi poqozara goozeti utidesi, izika haythesi keehippe cililzanne ayfesi beyanasi ufaysi imizaysako , ha badalazika kathishe lo'o ayfe imanaysako.

Issi macashiya githe gixidausara pude djoqu gada Mitha bollape mango maxashe daws guyera qase nam'u macashati issiniya gose qachidaysara issiniya mela dizarira eqida.

Haysi kathazi badala getetes izi qase Gamo zonen duge ziqi besidinne ho'i Eliza botatan doles izi qase kaxidi caketidi gacetidi shayetidika metetes

Issi addey kaaththa giddon eqqidi akaafara haaththe zarappe biita kessidinne haaththeza gede akaafara kaashidi kaaththa giddo yedishe dees; hayththezika qasse biitazan maadhetidi iitatho giidi uullo haaththeko.

hayssan gede issi bolla daro gadey dees izappe ha baggara doyssi kathi baynda maatay celidi dolu uttidayssakko iza sinthan shorkay kezin donoy pashettiday dees gedey baggan qasse maata keeththinne birday dees

Uuthi issi sora toketidi dees. Izappe issi uuthay bolla diza gurbazi duge meqqidi qonashana matidi uttides. Gede baggara qasse daro miththa qommotikka dolishe deettes.

dumma dumma kawo oosanichatho giza asati shiiqidi issi bolla bashkalay woykko bangay dolidi ayife kessana gishe mulican dizayssa oykkida istas qasseka oykkosozi uppulakko

Aati issippe daggon kezidi gadezan dolidinne kaxidi woykko boolumidi diza gaashsheza buuccidi buuccidi issi bolla shiishshidi licidinne mallan moolesidi woththettees

daro kommo sawo aynateti issisora dumma dumma madabaratan kumidaynne baggason dizay issisora licettidi deettes leemisos karetha sawoy booththa sawoy talbaynne shuqoy dizayssi beettes.

hayssi kaththazi gaammo zoonin doliza kaththatappe issinezakko izikka guuthu gadhati bessida sootan dolees qasse geezettida heeratan daro ayfe immoonta woykko daro mokkonta kaththa qommokko

nam7u addeti beho7e bolla salo mala qoofe woththida istika eqqidi istafe guye baggara lo7onne ufayssiza badalay dolizayssa wochettes istafe guyen nam7ata guyenka booluma mithi eqqi eqqi dees

Gistey lo'idi dolidinne lo"o ayfe ayfides ayfeza bollara qasse pude isika malay eqqi eqqi uttoyssi upula geetettes hessi qasseka asanti iza giddo gelizayssa gidikko caddees.

hayssi gaammo zoonen doliza katha qommotappe issinazakko izaska sunthi badala geetettes badalazi bollara duge poqoza qaarin gaaththan ayfizi beettes izikka buro kaxana gidayssa woykko tiya badalakko

kKehippe aaho dembanne dalga gidida gadezan zerettida kathazi moocey woykko carkoy baqqin duge woddanathu giidi hokkidi zeenni uttides izappe gede baggara gadey beettes.

Issi aaway dizayssi be ho7en diza booththa qoofeza kessidi kushen oykkidi keehippe lo7iza badalay diccishe dizayssa achchan eqqidi badala zara bena pe kosheza pule salo denthidi waadhishe dees.

Daro attuma asadi issifetethan shiiqidi keehippe lo7o hunetan cililidinne ufaysizanne malaliza hunetan diccishe diza katha woykko bashkalaza xeellishe deettes

Addezi kathaza bukkidi carko bolla pude dhoqu issidi laallishe dees hessa izi kaththaza bukkiza miishas woykko izi kushen oykkidi katha shoccizayssi bakka geetettes izi carkoza bolla laalliza katha gafappe shaakees.

Keype lo'izanne podho shugidi doliza donoy kashen gede zoorotidi toketi uttides izappe sinthe baggan woysha birdaynne dugera barzaafey dees gede baggan qasse nam'u maata keeththati deettes.

issi aaho woykko dalga gidida goshsha gaden badala malatiza kathi zeretidi dees izappe sintha baggara dumma dumma keeththatinne dumma dumma mithati deettes gede qasse haasiri xeellishin shaaray dizayssa bessees

issi addey berka kaththa giddora haaththe zara zarishe dees ha haaththezikka kaththeza giddo yeddikkon away awiza sati kaththezi qohetonta malanne lo7o ayfe immana mala go7ees hessa gish adde za7i zarishe dees

Issi addey be too bolla wodhidi garsan uttidi pestale gidon woyko lastiqe gidon koyro toketidi de'iza puute ha'i izi gitatizaysa daape pestalezappe kesidinne gaden tokanas bollappe pestale daakes.

Kehi dicidinne pulumidda woray bettes iza gidonkka buro buro diciza guththa guththa maatay cillid lo"o hineta besishshe bettes

Issi macasiya be hu'e laxanara goza mayada ha baga alada eqadusu izippe guyrera gede daro gashe maata mala mithati betetes gede guthi guye shiiqi xelishin daro gita mithati toketidi dolida woray des

Le'onne kehipe aduse gidida mithati shiiqetidi issi bolla dicidi wora gididi detese istasa haythezikka hizgi shiiqi nuketi nuketi utidi ububi utidi kehipe xelanaw lo'es

Hayssan daro asati haa be sinththeza zaaridi hantishe deetees; istappe guye bagaara gita gita miththi diccidi wora gidi uttides; isti hantizasozan qasse gashe gashe miththinne maatati deetees; maatati qasse tooce purxo purxida.

Issi macca naya miththa ayiffe zerada iza bolla mata woyikko buxxa kamma woththadus izza qase away mataza giddora adhdhidi qohonta mala haththe izzan dugge qoolada ushshashe dawus.

Asati heni baggan gede uttidi sinthera ista tamarsiza asi dizayssa xeellishenne kaallishe deettes. Istafe qasse guye baggara maxaafey pooqettidi gadan uttides.

issi aawa lo7odayssi be kusheza be dabbara duge piddihisti yeddidi salo mala may7o may7idayssara hu7e lo7o puulumhudayssara buuchcheykka puulumida isikedayssara eqqidi dees

daro asati maatay dolonta gadime dayssara ha hantettes istappe zo'o mayo mayday booththa mayo maydaynne hara hara qommo mayo mayda asati deettes, guye baggazara mithi yuuy aadhdhidi wora kezidi doli dees.

issi macay adda keehippe lo7izaara ducarakka xunna bessidara mitha ayfe zerada iza bolla buuxan kammada bollarakka gujo haaththe ushshashe dawus

nam7u asati kumeththa mawo may7idayssara beto bolla uttidi mith tokkishe deettes ha baggan diza addiza achchan zo7o akafaykka gadin eqqidi dees goyra diza addezikka ha xeellishe dees

keehippe dalganne ahawu gidida denbadays dees iza giddon qasse dolidi woray keehippe lo7iza cilila woray dembazathoka giza lo7o woradayssi dolidi uttides

hayssan gashenne lee7e gidida mithi dolidi wora mala kessides iza giddon qasse lee7e woysha wurcetho giza mithikka dees garsezan qasse giddozi duge guuthu poo7i bessidi maatay dizays beettees

Daro mitha puuteti lastiqe woykko pistale giddon toketidi lo'o honetan dolishenne diccishe deettes ista bolla bollara mitha yeggidi buuxa mala buuraza yeggi woththidayssi dees.

keehippe daro mithi issi bolla dolidi wora gidides worazappe sinthe baggara zumay dees izappe guuth gede ollay qasse dees gede qasse kezishin hara zumay dees hayssi qasseka gedeyzappe haasi bettishin shaaray beettes

asati ogezara duge bishe deettes istafey ha baggara diza gadezi goyettidayssakko gede baggara qasse shuchchati bessida gadey dees ista millen keehi hangaridi lo7iza celilamedhora diza mithi dees

keehippe diccidi gam7idaynne wode tayfida gita wolqama mithati puuluntsha mala maatabe bolla dolidayssara eqqidi deettes iza garsanka buro dicciza gashara mithatinne cilla maatati deettes

daro asati issi bolla shiiqidi baggay gede alin baggay pude alin keeype lo7iza maataynne mithi dolidi woratti uttidasoza yuuyi ceellishenne izappe bees ufayettishe deettes

issi addey denba gadeza olla woykko puute tokkiza sooza bookkidi puuteza tokkodi biittaza iza ki7o kushe zara kaashidi shiishshishe dees goyera qasse eqqida asati izi tokkizayssa xeellettes

daro asatihe issi bolla shiiqidi deettes istafe issi addezi be hu7en qoofe woththides hankoyti mela be hu7ezara deettes ista giddon faaranja asatikka nam7i dizayti beettees issi addes haara gede aalidi eqqidi dees

Issi addey keehippe lo'izayssinne gitaas gididayssi olla bookkidi ollazan karetha festale giddon woykko karetha lastiqe giddon toketida puuteza yeggidi duge naaqishe dees izikka be kushen saate aaththides.

Daro asati gadezan eqqida istafe baggayti ziqqi giidi kaththa woykko miiththaza ooththizaynne iza kiyoo biitta shiishshizay deettes bagga assati qasse dhoqu giidi be kushen may'oza guye xaacidayssara eqqida

Keehippe wochanas lo7izanne asa guukke woykko asa hu7e ufayssiza cilllonne keehippe lo7iza mithatan kume uttida woreybettees woreza giddon qasse duge ziqqe gida olla mala gadeykka dees.

daro asati salo mala kumeththa may7o maydi beto aykkoy bochchonta mala botte aaththidi issifetethan gede sinthe hantidi gadeza yuuyi xeellishenne gadeza hanotaza wochishe deettes

Daro asati be kushen karetha festalen woykko lastiqen toketida mitha puuteza oykkidi be qoodhe bolla gaammo woga adda erisiza dungusaza may'di asatikka wolqama gaammo asada gizaytakko.

Keehe daronne dalga gade mithan tuccettidi woykko woray dolidi dizayssi dees he worazikka cilila mitha kanchen kumidayssakko izappe gede baggara zumatidi dhoqo gibessida gadey dees.

Heedzdzu kaamey denbanne aaho gidida geddentha ogezara gede bishe deettes izappe oshicha baggaranne hadirsa baggara maataynne dicciza gita mithinne gashe mith walakettidi dees.

Duma duma mithatan kehidi kuda woray de'es haworazika duma duma wora medosatas aqoso gidi mades izape geshara qasika hara asatika be'idi izani upayetana mala daro go'oes

Daro maata keeththati demba gaden wora giddon deettees, istappe gashe keeththaza miththazi woykko worazi diccidi mulera mittana mati uttides, qasseka guuththu gitati besso keeththati miththazi mittonna dabbe gakkishe dees.

Daro asati guyen sinththen gididi woora gidora hanttishe dettes woorazappe hadirssa baggara gadezi zozettidi apotti besidayssakko iza gidora asati bolla dembba gaddeyrra hantishe dettes

Uddufun attuma asati issifetethan shiiqidi hamutishi deettes istafe baggayti salo mala hoohtho mayo maydi deettes hankoyti qasseka be mayora deettes qasse baggayti ho;en qoofo woththida hankoyti wothonta deettes.

Dumma dumma ayfa ayfe qomot issi bolla shiqetid detes. Lemisos muzey Des, burtukaney Des, abokadoy papayeyinne hara hara ayfa ayfet issi bolla shiqet dooret detes.

Gashe giyatho giza sohon asati detes istika be sintan duma duma mishata wotidi bayzishe de'etes ha bagara betiza adezi woyko awazi burtukane bayzes.

daro asati dumma dumma miishe ba sinthan mica wooththidi be millen qasseka zo7o matabaranne booththe matabaray diza adezikka istara issife dees istafe gede baggara mithi beettees giyazan qasse giddon giddon pacesoyka dees.

daro qommo ayfa ayfetinne dan7o doozati issi bolla shiikidi bees wodhdhanau giigida bootazan licetidi maarara issayi garsen hankoys bollan iza bollanka gede haa giidi liceti uttida

hayssan dumma dumma miishati leemisos tuumoy bambareynne hara hara sawo miishati issi bolla micettidi deettes isti qasseka daacettidinne woy qina7ettidi kaththan wodhdhikko katha mal7ethettes

timatimey keehi kaxidinne zo7o medho laammidi bena oykkiza miisha giddon wodhdhidi liceti uttides izikka issi baggara dooreti issi baggazikka dooreti yishe pace dees

issi booththa matabaray aykko kathi izan kumuttin duunara qashettidi ichidi dees izikka qasse izappe milezi duge zo7onnay karetha qommora yaafarettida matabarakko

nam7u macashati dizayti hokkidi mitha puute woykko santhe toofine tokkishe deettes isti tokkizasozi gades goyetti uttin iza giddon gu7era toketin sintherakka toketin dizayssakko

Issi giya malatiza kun'e bootay dizayssan daro asati shiiqettidi deettes asata giddonka kaameykka dees istafe ha baggara eqqidadezi burtukane bayzees burtukaneza shamizasikka iza sinthan dees.

Kehipe lo'izane c'ilila santhati demba gaden toketidi detes ista gidon qaseka ista othida woyko harumiza adey eqidi dees santatappe qase guye bagara xelishini daro utatine duma duma mitati betetes.

Issi giyay diizayssan daaro assati bettetes asata giidon qasseka kaameykka dessi qasse izzappe ha sinthths baggara xellishin buurtukanne bayziza assine shaamiza asi dessi burttukanne shammizayssika nam'ati huphphe bolla qoppe woththi uttida.

Dumma dumma qommo ayfa ayfe issi bolla shiiqidi licetidi kaqetidi dettees dorreti dettees isiti dizasoyka bayziza keththa karenkko ha ayfa ayfe qommotikka daro bagga nu biittani mooketees.

daro ayfa ayfe qommoti issi bolla shiiqidi doorettidi deettes hayfa ayfetikka tokkida asay shiishshidi bayzidi demmisha ekkanawu maaddees shammida asay qasseka keype mal7iza gish maanaska ufayetes

issi giya malatiza demba gaden dumma dumma miishati issi bolla micettidi deettes leemisos yenjeloy tuumoy barbarey deeboynne harara miishati issi bolla deettes

dumma dumma ayfa ayfe qommoti leemisos muuzey burtukaneynne hara harati issi bolla kaqetidoykko qaabetti dizayssa bessees ista geedariza geeddaro miishaykka ista millen kaqetidi dees

abukadoynne timatime maxetidi dumma dumma eqan deettes abukadozi maxetidi kaccidi karetides qasseka timatimezi maxettidi izikka kaccidi zo7ides nam7atikka muuso gakkida

Hays mushaz ees getes , esaz qase bollara esaza koyro be gidon oykid utida koka getetizays Des , iza garsan qase keehippe mali'izays ililo getetizays des

Daro woyshshappe oothetida koothey woykko xaysey uttides Iza sinthan Qaseka Cilliliza mithiy Qaseka Pude dolli haythes duge Qolletizaysi eqidi Sinthara Gede dess

Asati kaththa zara zaridi zarazan zerishe detees hirkkin giddon duge bagga qasse zaraza effishe diza asatikka betteetees isttape ha baggara qasse kaththaza diiran maatay dolishe dees.

Daro watha borati gadezza goyidi gede sinthe haki bidi dizzayssi bettes isti sinthan dizashin darro hesasire eretuwase gashera guthu guthu loythi xelikko bettetes

Kehipe lo'izane mithi dolidi zo'o purto woyko pudho pudhidi des iza gidoraka oge malay pac'e atida sohoy gede asi hantidi iza gidon harumanasinne hate ushanas madizaysi des.

Issi adeey woykko away sollare gettetiza awappe duge po'za ekidi assas xompanasinne dumma dumma mishshsatta ooththanas madiza sollare gettetizaysa garsan eqidees izappe guwera nam'u nayitikka detees

daro zo7o pudo woykko zo7o purxo purcida mithati addeza sinthan deettes istika wochishin keehippe lo7ettes addezi beesika zo7o may7o may7des izas ayfesoska daama addekko

Nam'u asati issife beto bolla uttida istafe hadirsa baggara dizaara macanakko istika wuri gaden laalettida timatimeza maxidi aththishe deettes.

daro lo7iza macanayti atta yeera yeragizayti be duunaza qachidi be kushen daro lo7iza qommo mitha pudhota oykkidi eqqidayssi beettees

daro asi issife daggo woykko hashe kezidi kathi zerees ista giddon daroti adde woykko attumasekko qasse issi macasi be hu7e goozada istara zerash dizaarakka beettawus

kath zerizaso goyizanne giigissiza kaamiti issisora ha eqqidi gadeza goyishe woykko giigissishe deettis ista milerakka gede maarara woykko zaran zerettida kathi cililidi dolidi dees

Heedzdzu addeti issifetethan katha zerizaynne zereto katha bolla biitta kushera kammizay dees istafe nam'ati zo'o may'o maya issi na'zi booththa may'o maydayssakko.

Daro asati eqqida ista sinthan qasseka gashshe gashe madabarara kumidi siketi uttida miishi oyddu bootan doorettidi liceti uttides isti qasse izappe guye baggara eqqidi iza ceellettes.

Hayssa soozan heedzdzu atta lo7iza macanayti deettes isti wuretikka bollara ma7idayssi booththa may7okko isti qasse aykko mithi dolu uttidayssa giddon eqqidi mithaza purxoza duuthidikka ishe deettes.

Keeththi oorathi keexxettishe shuchchan garsera qashettidi pude bolla kaarazi bollara'i qashetishe dees iza millenka keeththa shiiqida shuchchazi dees garsen qasse eqqida asati kaara bolla dizayta xeellettes.

Na'mu adeti botha Mayo ma'di detes isitika eqida isitipe guye bagara aho abay de'es isiti abaza laniqen woyiko abaza milen eqidi besintha hazari utida

Hays haththey duge gizaysa beses. Hathiz gogid biza ogez woyko hamutiza ogez shore woyko shapa getetes. Izika shuchan garisera kum utidaysako woykko shalo shore getetes.

Daro adati oratha oge xeeletes ista gidon tophiya kawo abiyka dees hankoytika Gita gitanne bonchetida kawo oosancha malatetes

Hayssan issi addera nam7u macashatara deettes istika haaththe zaridi dugunthara yeddishe deettes he haaththezikka biidi kathaza away wodhonta malanne xaphaza melethonta mala maaddees.

oorathi baasettida ogezan bollara duge aafoy woddidi woy biittazi qolettidi oga gordonta mala shuchchu keellidi shuchchazakka qachidi oosettishe gede bidayssi beettees

daro asati issife shiiqetidi oorathi oosettiza woykko baasettiza ogeza xeellishenne xomosishe deettes istafe sinthera nam'u macati adussenne lo'izayti deettes

Nam'u addeti haaththe efanas booketida haaththe ollazan gongezan woykko zarazan wodhdhidi eqqida isti nam'atikka booththa shurabe may.da istafe isse qasse booththa qoofe hu'e bolla woththides.

Hayssan diza asati keehi ordenne gita gita wolqamaseeko istafe baggayti be hu'ezanne be sintha goozida deettes qasse baggayti hu'ezan ka'kko wothonta eqqida.

Issi addey goshsha gade giddon eqqidi dees izikka booththa shurabe may'di be kusheza he ha pooqidi mici woththides izappe qasse mila baggara tuumoti dolidi lo'o cilela cillishe deettes.

Gita shaallo shoorera woykko shaafara haaththe gogish dees shoorezappe oshicha baggaranne hadirsa baggara cilla mithati deettes istafe qasse pude kezishin ushichara hadirsara ha7ikka asi hamutiza ogey dees.

ichashu attuma asataranne nam'u maca asatara oorath osetiza ogeza xeellishe eqqidi deettes istafe issi addezas hu'eykka toykka beettowase kushe bichcha betees istafe qasse guye baggara oge ooththiza kaameykka dees

hamsileza bolla wora giddon gita shaafara haaththe piissara gogishe dizayssa bessees izappe mille baggara dumma dumma mithati de7iza woraynne tuumoy beettes izappe giddon qasseka issi bootan mithay laalamidi paci diza bootaykka beettes millara qasseka keeype cilliza maatatikka deettes

Karetha ancara miziya zedhen eqada be qodheza ziqi histada besinthan diza kathaza mashe dawus. Mizaysika qodhe matozi gasheko pizza aydappe giko faranja miizi gidinko

Daro hareti issi bolla ha yetes, ista Guyera laagi ekid ha yiza asiyka des,izappe oshicha bagaranne hadirsa bagara Mitha dolida , gede qase guye xelishn asiy eqidi dozaysaka betes

Issi macashshiya uttada sinththanni kutotas kaththi muzashshe dawus.nam''u kutotika kaththikka marshshetidi mishshe detees.isita sinththanikka nam''u phuphuleyi phuphulettid gadezanni wodhdhiz uttides.

Karetha ancara marati zedhen eqidi deetes issi maray sinthan qaseka karetha kanay be haytheza djoqu histidi duge be ducan uttidi fees Mariya iza achan wodotora qodhen adhin qacheta utadus

Daro meheti issi bolla shiiqidi des istika dorseko Dorsata gidon dharshoyka des maca woykon uzi dorsi des lemisos karetha dharshoy issta gidon dezaysi be kaceza pude holesidi oyqides

Daro mizathi demba gadezan hemethishe dethess. Isthi dizzasohozi dembakako adhi adhidi qasseka gashe bokethizatho gidi bithay garsappe pude shirethi shirethi besizayssika bethise mizathi ha baggara Dora zoo'ko.

daro deeshati issi bolla deettes deeshshatikka keeyppe gitatidi ordidinne modhi ekkidaytakko ista kacezi guye gede mirqetidi guye bagga aali hoolidinne hoci ekkides

miizatinne deyshati issi son shiiqettidi issi bolla deettes ista millen issi gita mith hangarettidi hangezi he ha sharqeretti woykko tarsherettidi gitati diccidays dees

hayssan daro maca kuttota giddon issi adde kuttoy dees, isti wurikka abasha kuttokko,adde kuttozas hu'en diza xuhezinne qoodhen diza laqozi gitatidi keeyppe wochanas ufayssees

Adde dayssi miizata laagizi gashe shore mara daro pinththishe de'ees. Ezappe qasse gede bagan kaththinne gede haassi xeelishin barzaafenne daro keeththi beetees. Barzaafeza gidon keethazi cuwa cuyishe deees.

hayssan gede miizati be eqon eqqidi be maata woykko kath miishe deettes istafe ha baggara diza miiziya zo7o ancarakko izis haythenka oyddu tamman heedzdzu quturey diza worqey aadhdhi uttides

hayssan oyddo asati beettizaytappe issi aaya ha sinthera dawus izakka be kushen nam7u miizata wodoro oykkada miizata goochchada bawus istafe issay zo7o issay karethikko

Daro kuttoti issi bolla shiiqidi issi son deettes istika faaranjanne maca kuttakko ista midhos zo'oranne booththara walakakko issa suhen diza xuhezi ziin7idayssakko.

issi giya hidhizayssan daro modhonne orde gidida boorati deettes istafe qasse gude baggarakka mara malanne gashe miizatinne maratikka deettes gede guyera qasse maata keeththinne mumitha haythey dees

issi karetha ancaranne hu7esora boothth gidida faaranja miiza mari woykko ussu gakkidara dawus izi sinthan gashshenay eqqidi izo kath barsi izabe duuna pooqada ba dhashe dawus

daro miizati issife be aqon woykko zedhen gelidi qasheti uttida ista sinthanka shuchchafey oosettida istas kath muzna giigida gongey dees he miizatikka karetha boroqonne karetha masarakko

Keehippe daro deyshati issi bolla shiiqidi deettes deshshataska mule goynazi pude salo aali eqqidi woykko xoddidi dizayssakko isti baggayti hokkidi maata meettes baggayti eqqida.

Daro miizati issiso woykko issi keeththa giddon deettes istika issi medhoy dizayssa woykko karethara booththara walakka woy karetha ancarakko ista bollara qasse keeththa keexxettin kaaray wodhdhidayssan deettes.

issi karetha boroqoro mizara zo7o boroqo mizara be sinthaza ha zaaridi eqqida qasse istafe gede guye baggan daro karetha ancara miizati ichida qasseka hani xeellishin ista guyerakka gede alidi eqqida miizikka dees

issi gashe hare woykko hare guttey buro diccidi caanas gakkana gizayssi eqqidees izappe gede guye baggaraka maata keeththi woykko pedhe malatiza keeththi dees harezi eqo gadezi boolmidi denbakka

heedzdzu zo7o miizi deettes istafe issinazi ha baggara dizays woykko lo7i beettizayssi be qoodheza guye mirqidi goynazakka guuthu guye denthi bessidi guye aali xeellishe dees

daro miiza marati issi bolla shiiqidi deettes istika geesh kezonta mala guyera sinthera mulesorakka biratan birdettidi iza giddo geli uttida ista giddon booththi karethinne zo7oy dees

issi addey karetha medhore dizayssi be achche booththa achcheza pooqidi issi adde kutto be kushen oykkidi dees izikka adde kuttoza tiran oykkidi kath medan aggidan gizayssa xeellishe dees

Daro deeshati denba ogezara hantettes istafe gede baggan woreti bessida gashe mithi mithi diza gadey dees qasse istafe ha baggara zuurla geetettiza qalamezi issi deshay bolla uttides'

Issi macashiya eqqadus izi matan qasseka deshatikka deettes izippe guye baggara gadezi shuchchi keelettidi bizayssakko izakka be kushen gashe mith woykko looqa geetettayssa oykkadus

daro paaranja kuttoti isti wurikka maca kutto gididayti issi bolla shiiqidi be heemettizason woykko be bonchettizason deettes ista godaykka istas kath madabarara hidi qolishi beettes

daro miizati zedhen gaaththan eqqidi be qoodheza zedha luko zara geesh kessidi katha uppula gafenne dumma dumma maatate shiiqidi melidayssa mishe eqqidin guye baggarakka ichida daro miizati deettes

issi harey karetha mala medhora dizayssi be haythe gitaza dhoqu issidi issi ayfezara ha diraggi xeellishe dees izappe qasse gede baggara maata keeththi keexettides iza achchan gashe shuchi gadin ichi dees

Issi miizi ha'i buro yela yeggada be maraza laacashe dawus gede baggara qasse daro miizatikka eqqidi beesbees mizay ichchiday eqqiday gida issi miizaya ha qasse laaciza miiziyo xeellawus.

Hayssi soome doosakko izis sunthika miizi geetettes iza be kace gede sinthe zaarada be aquson eqqadus izi sinthan wodhdhida kathazakka mashe dawus izis oyddutoynne issi goynay dees.

daro ordenne modho gidida ufayssiza dorsati be yiire giddon deettes dorsata giddonka dorsata yeloti woykko dorsata laaqati dorsatara walakettidi issife aqosan deettes

Issi addey nam'u zo'o boorata waaxidi istara gade goyishe dees izi qasseka be kushen boora shuciza kalloza oykko xurqafeza oykkidi oshicha kusha shucanaw dhoqu histi woththides.

Issi addey miizi daro miizi shiishshidi bonchishe woykko dhiikkishe dees miizatikka bees giigida keeththaza giddo gelidi be a gosozan woykko be zedhezan eqqidi deettes.

Issi lo'onne gooba gidida addey betoho bolla uttidi karetha buroqonne karetha ancara gidida keype lo'iza paaranja miizi geetettizayta ista kathaza muzishe tooza bolla uttidi kushen kaththa oykko maata oykkides.

Miizatinne deisheti issison deettes istafe daro miizati ha aali eqqida issi miiziya qasse gede aala eqqada pedhantha hukkada yedda inxarsara laacashe dawus issito hozakka dhoqo ista woththadus.

Hayti medosati miizi geetettettes istika qasse paaranja miizikko faaranja gidoyssadafe gannay woykko zimethi du7asee wonzara kanjujja uttida miiziya beettawus izakka maatha miizikko.

Heedzdzu asin heedzdzu waaxa booran woykko usuppun boorara gadeza goyshe deettes isti goydi biza sinthazi diccanada giidi cilile bessida maatakkushin maatazara goydi bishe deettes

hayssan daro mehey issife shiiqetidi dees istafe baggayti ichida baggayti qasse eqqida hameheza giddonka deeshi dorsi nne dorsatanne deeshshata laaqati woykko yeloti deettes

Issi addey be duuna goozidi ha aalidi xeellishe dees izappe qasse guye baggan gede daro miizati ichchidaytinne eqqidayti deettes issi miiziya eqqada bezokko bolla goyna yegga woththadus.

Issi maccasiya daro phuphulle ba sinththan shiishada woththadus izi milleka qasse issi na'iya adde kutto oykkada eqqadus nayappe sinththe baggara qasse macca kuttiyaka sa'ara hemetashe dawus.

dorsinne daro dharshoti booththa dharsho karetha dharshoynne zo7o dharshoti issi bolle shiiqettidi bees giigida keeththa giddon deettes istafe guye baggarakka giyay dees qasse ista giddon gelidi ista naagiza issi addey dees

Daro wude miizati aaho gezara geede laagettidi bishe deettes istafe qasse hadirsa baggaranne oshicha baggara woray dees he worazikka qasseka miizati izappe maata maana malanne dumma dumma harara medoosatikka izayddun aqana mala daro maaddees.

nam7u karetha masara mizati deettes istafe issiniya maatha miizikko issiniya buro dicciza ussukko nam7ati issife zedhen woykko aqoson qashettidi deettes

Dro cililo matat woykko gede shorksn shorkan toketid dizays betes, istappe milera milera hamutizaynne istas hathe gathiza asiy woy mata harumiza pace bitay Des.

Namu maccashshati ba wogga macca mayo woyikko gabare mayidi hupheza gosera qachchidi kaaththa bukidayisa pudera gosiddi suragishshe deetesi

Asatti borattan kathi bukishe dettes buura bontta mala yushi athidi shucharra kellidi woykko teqidi wothidosona istti qasikka benta kushen bukizza mishe oykiddi dettes.

Daro asati issi bolla shiiqidi kaththa zerishe dees. Izappe issi addey hani dolo kaththa giddo aadhdhidi be kushe zokko bolla oykkidi gede asata achchi aggi bishe dees. Hen qasse asatappe geeshshankka eqqida addey dees.

Dumma dumma miththata shiiqoy dolidane diccidi issi bolla shiiqetidi uttida woray dees ista giddon barzafeyka beettees duge qasse miththatape garsera buro diccishe diza daro uuththati dettees.

Daro atuma asatine issi macasiya ha baggara loyidi betetesi gede qasi guyezani daro assi hakidi dizayisi betesi he asati ubatika ollayi boketidayissani pute toketesi

issi addey salo mala giththe gicxidi salo mala qoofe hu7en woththidi booththa shurabe may7di gaammo woga bessiza gaammo dunguza qoodhen may7di kushen saate aaththidi mitha puute tokkidi biitta iza gide gaththishe dees

asati uutha olla bookkidi uuththa ollazan tokkidi biitta izakiyo kaashi shiishshishe deettes istika bezokkoza duge kokkidi ziqqi gibessidi biitta kaashidi uutha diccana mala ooththettes

issi addey be toho bolla uttidi uuthu be sinthan duge biittan tokkidi iza ki7on away xaphoza gakkidi bochchonta malanne uuthazi diccana mala biitta shiishshidi uuthaza kammishe dees

Issi addey be qoodhen mayo caacidayssara qasse hashe maynne woykko qese maynne duuxa may7o may7di be kushen tiya badalaza duge poqidi poqoza geeshshara sharqi oykkidi be oykko badala ha bessishe dees

issi addey uuthu giddofe woykko dabbafe qanxidi uuththas gidiza olla woykko uutha ekkiza olla bookkidi uutha izan essidi iza ki7o biittaza heerahara shiishshidi olla kunthees

Daro attuma asati issi bolla shiiqettidi eqqida istafe issi addezi be h'en qoofe woththidi bees oshachcha kusheza millen oykkidi eqqides hanko iza milara dizadezi gede iza bagga aallidixe hellishe dees.

Issi aaway dunguza qoodhen may'di mitha puute tokkidi olla zaqase aggi mitha xaphos melontanne awan shullidi hayqqonta mala biitta kunthishe dees iza millenka hara diccishe diza puuteti deettes.

issi addey mith tokkidi akaafara biitta mitha ki7on shiishshishenne doorishe dees mithaza izi tokkizayssafe guye baggara qasse dolidi pude cilila ye7yel7iza hara sake malakathika dees

issi addey be qoodhen booththa laxana xaaxi maydi be tohoza bolla wodhuttidi lastiqen woykko pestale giddon toketidi dolishe diza mitha kuuteza haytha menthidinne sharqidi lo7ethishe dees

Asi asi dari shiikini daggo mala woykko hashe mala ooththo ooththishe dees istafe ha baggara qasse buro zerettidi doliza cil7i cil7iza badalay dees isti qasse ha7i goyettida ooratha goshshezan zerishe deettis.

hayssan heedzdzu asati uttidi issi macashara nam7u attuma asati uttidi osha woykko ingilizathora daappe geetettizayssa makidi gishetti ekkishe deettes

Hayssi aawozi woykko addezi be tooza gulbata duge menthidi gulbati biittazan uttidi biitta kaashi guye kessidi mithafute ollan essidi kesso biittazaggi mithafuta xaboza bolla duge zaarishe dees.

daro badalay issi bolla dooretutidi poqetidi boolmidayssi dees ha badalazikka phizappe bunchettidi gaacettidi biibbekka kaxees ukethika uketessinne harara aynnate kaththata kaxees

Asati issi bolla shiikidi pestale woykko lastiqe giddon mitha puutey toketidayssa harumettes isti qase bollara mithaza bolla shako shakosidi shakoza bolla buuca yeggi woththida.

Daro gashe uuthati dhooqetidinne xaphozi qanxettidi issi bolla doorettidettes ha gashe uuthatikka qasseka haaxa geetettetes istika moogo moogetidi giccidi ha'i dhooqetidaytakko.

Issi keehippe minonne gooba gidida addey hu'en salo mala qoofe woththidi booththa shurabe may'idayssara mitha puute tokkidi iza ki'o akafara biitta shiishshishe dizayssi beettees.

issi addey porkara kaththaza tokkidi tokko kaththas lo7idi dolin ufayettidi iza ooththishenne kaththaza ki7o biitta giddozappe gede zaarishe woykko kaashishe dees

Hayssan asati issi bolla shiiqide katha miccioththidi iza giddofe iitay dizayssa qori qori buuraza acciza macidi kessishe deettes istafe guye baggara cilila badalay gaden dolishe dees

Dumma dumma mitha qommotinne daro uuthati issi bolla deettes istafe issi issi mithati lo7ethi diccidi gita gidida hankoydi qasse daw7atinne akirsati uutha milera tokettidi buro diccishe deettes.

Asati issi bolla shiiqidi boorara kath bukkishe deettes kaththazi qasseka wora laalettonta mala googe adhanaun yuushoza shuchchara teqqu oththida guye baggara qasse issi gashshenay eqqidi boorata teqqees.

Issi aawa huphen qoofe woththidayssara qoodhin gaammo dunguza may'idayssara iza millera qasseka issi attumanara hara nam'u macasatara issifetethan gididi mitha puute tokkishe deettes.

Daro zo'o miizatinne issi zo'o kalada woyikko zo'oo anchchara miziya issta giddon bettawus isstappe ha baggara diza miiziya issinya be goyinna gashera dhoqisa bessadus izaka wonzzara dawus woyikko maxxizarokko.

Namu'u botha mayo mayida haakimeti yiidinne geshara eqida mizati qaseka bena cadanawu gigiza zedhe gathi gelidi eqin issi adezi dhaleza ekidi zoo mizi daro cadishe desi.

Issi akimey karetha mayuwa mayada ba huppheza oyson oythada woykon qachada dadisonta dashe guye Zara wothada parazoza akimana gashe dawus parazadeyka qaseka parazoza bixala oykidi eqides

Issi asi baqulo konkopishe woykko bixala barsidi kushezan wodora oykidi bixalazi kezonta malanne birshetidi aggi yedonta mala lo'eththi minisidi qachchishe dees.

Daro deeshshati isipetethan shiiqidi be aqiza yiiren woykko dharcen geli uttida; istikka be kaceza guye mirqidaytako ista giddon karetha giththe gixida addey ista naages.

Issi addey woykko issi aakimey be mayo booththaza mayidi issi miizi kareththi dizarisi wodoro qoodhen aadhdha uttidaaro dhale narfera ekkidi caddishe dizayssa besses.

hayssan daro miizati shiiqi uttida istafe daro bagga miizati booththa medhokko booththa medho gididi buro ussu gidizay diccidi kacara gitatidaynne buro mar gididi diccishe dizayssi dees

Issi harey haythera gita harey dees. Iza qasseka gammaza woykko gannasozan diza isIkeza oykkida addey eqqides. Ha harezaskka oyddu tohoy, nam7u haythey, nam7u ayfeynne nam7u siidhey dees.

issi macashi mehe aakimey dizaara mehe aakimiza zedheza giddo gelthada gaaththan attuma nay miiziyo oykkin narpe caddana dhaleza duuqada duge kashe dawus

nam7u asatihi issife eqqidi issay sintera deshays som7oza woykko duunaza oykkin issi addey qasse zokkozan qalame gorpishe dees deyshay medhozi booththu kushin izi gorpiza qalamezi booththu du7a

Daro gita gita miizataranne issi deyshara ha ishe deettis hessi miizati yelidi maacidi maathazi bukettidi oyssu kesees oyssazi asi maanassinne gorpettidi cililana mala maaddees.

issi addey dizayssi gaden wodhuttidi nam7u hareta madabara giddofe pooqidi kathi muzishe dees haretikka be qoodhen wodoroy aadhdhin qashettidi deettes addezach shiiqidikka katha meettes

hayssan miizatinne deyshi issi bolla deettes ista giddon miizatappe zo7oykka dees booththikka dees issi deysha qasse liiphey boro qokkoshin miizatappe sinthadhada ogezara ha yashshi dawus

issi maca aakimey dizaara miizata zedhe giddo gelthada kezishin kezishin qoodheza narpe caddashe dawus iza caddizayskka miizata hargi oykkonta mala hargeza gizera nanganas gaadakko

daro boorati issi bolla zedhen qashetidi dhiiketishenne modhidi deettes istas qasse bunqeza gashshe gashe oshay oykkidayska beettees istafe ha baggara dizayti nam7u boorati karethikko

Issi addey issi hare ashora gilqi woykko qalli bessidayssa oykkidi eqqides qasse haraynda karetha mayo maydarakka hareza godeza oychada hareza waandayssakkon xaafa she dawus.

Issi addey gooba akimedays karetha miizi zedhe giddon eqqada dizaaro narpe caddees hessa yiti caddizayska hargey miiza gakkonta malanne hara hara kase diza hargetikka yeddana mala maaddees.

Daro miizati issi bolla shiikidi demba gadizan maatamishe deettes istafe guye baggara daro mithi diccidi dees ista giddon qasseka sinthe baggara diza boorazi kaccen wodora aadhdhin qashetti dees.

Miizinne deyshi ogezara hamutishe dees miizata kacen wodoroy aadhdhidi kacceza bolla xaaxetu uttidees deeshay qoodenka wodoroy aadhdhin deshiya wodorozara hamutashe dawus.

Issi wora kannayi be aqqope be gongoloppe kezidi be dona poqqidi be hayitheza pude salo essidi eqizayisi bettesi, izape geddera gadeti dhumidi bettesi

Nam'u gammoti woora giidon dettes issittappe issinazi gaddezan ichides woykko zin'ides issi gammoy qasse iza sinththan eqqidi wurikka sinththeza woykko be ayffeza ha zaaridi dettes.

Issi githa menththi dizayssi maathaa giddon eqqidi doonaan giddon maathaa saxxi oyqqidaysara haa xeellees; hayssa qassika daro haysa wode asathi qumatheththaas wodhidi ashozan meeththes; iza worizikka worayshe geetheththeeththes.

Issi wolqama geleshoy gadezars hantishe des izika ha baga be sintha zaridi eqides be qodheza guthu gede miriqi besidi gede baga xellanada gidi hantishe des

nam7u mahiti issisora gede aali uttida issinazi be bunke duge zokko maynne gaden wothidi ichides issay qasse duccan uttidi wurikka gede aalidi zokkoza ha zaari uttida

Issi daannay be kusheza gede wora giddo bessi uttides izi bessizasozan daro menthati shiiqidi iza sinthafe gede hantidi haraso bishe deettes isti qasse diza sa wolqama mithi gitay gitay dees.

nam7u woonnoy zokkosora kareti bessidi milesora booththa iskey dizayti mitha durma bolla uttida issi woonniya qasseka garsen utta dizaarera mule issi bolla heedzdzu woonnotakko beettizay

gaammoy wora giddon eqqidi be ayfe babisizayssara haa xeelees iza sinthan cilila maatay dolides izappe bollan gita gita mithi iza kuwasin garsan izi dees bollara diza mithas gitanne hangaridayssakko.

Issi worame doossay wora giddon woykko maata giddon eqqadus izis sunthazikka cagache geetettadus iza mizaykka maatakko asi qasse iza wodhidi ashozakka qumatethas go'eththes.

hessi medoosazi wora do7a woykko wora medoosa geetettes izas aqosoyka wora giddon deza zaallatanne shuchchata garse gashe luka woykko oge demmidi izara gelidi izan ichidi dees

godarey issi bolla shiiqidi gadeza singizaynne dagammidi guye ceellizay issison eqqi dees istafe gede baggara gades iita dhumidi gede iza giddos beettowasee

hayti nam7atikka kare medoosa qommotakko istafe hane baggara dizayssi geegge geetettes henera dizayssi maahe geetettes geeggezi daro hamuthu erellowase woykko wothe danda7uwase maahezi gin keehippe pilatakko.

Issi gitanne wolqama geeggey ogera bishe woykko demba giddon uttides iza bollazi zokkozi shuchcha malakko izan aykko miishi immikkokka gaath gakkidi qofowaase.

issi worakanay denbanne aaho gadi giddon berka eqqadus izakka qasseka zo7okko goynaza duge issikera gattattidi dashka tu uttida goyna ziqqeyssada be tohoza bolla wothadus

nam7u geleshoodaykki deettes istabe issay be kushesa dhoqu issidi salo denthi woththides issay qasseka mitha bolla eqqidi nam7u kushezanka mitha oykkides isti dizasan daro cilla maatay dees

Daro wora woykko denba hareti issi bolla deettes istas medhozi booththara karethara masarakko istas oyddotoy dees isti qasse kare medoosakko wora giddon aqeettes.

Hayssa kafoza sunthi wongoroco geetettes izikka keehpe gitanne wolqamakko hara kafota gooddidinne wodhidi oykkidi mees kuttota gidikkokka ekkidi epidi mizayssadafe asiyiza daro dosowaase.

Issi babisiza gaworay shuchcha bolla uttada iita dhuma ayhudayssara haa ceellawus izis haychezikka gitati bessyidi babisees medhozi masarakko kare gawora gidonta agguhu atda gitatadus.

Issi gitanne wolqama gidida osoy be qoodeza adusse qoodeza pude situ isti yeddidi be ayfezara ha xeellishe haycheza dhoqu issidi eqqides izappe guye baggara woray dees ize qoosozan maatay dees.

issi wolqama gaammoy be duuna ha hayssidi pooqi uttidayssara babisiza ayfeza qasseka ha aalisi eqqidi hu7esasora isikey ha ichi bessiday dees qoodezan qasse karetha sikeykka daro gitay dees

Issi wolqama garey lo'izanne cilala gidida maata giddon eqqidi dees izikka qasse kareme doosakkoshin daro asatiza gooddidinne wodhidi ashoza qumatethas eketes iza kaccezaka dumma dumma koysso soo wothettes.

Daro wora hareti woyko demban hareti issipe shiqetidi wora gidon detes isstape bagayti duge hokidi gadezape mata metes hankoyti qaseka dhoqi go eqidi ha xelletes

issi gita kanay dizayssi be haythetappe issi naza dhoqu issi pude salo issidi issi naza qasseka duge ziqqi issidi biitta bagga zaaridi nam7u sinthetota ha sinthe edidi be sintha ha zarsidi ichidi dees